Enseenene bazikongoddeko ebyoya. Bagenda kuzisiika, ziriibwe.

Emmotoka ensituzi ye y'ebirime, bataddeko amatooke ku ku mmotoka eno ensituzi y'ebirime. Mulimu n'ebirala bye bataddemu nga bimyukirivu.

Ekimuli kino kiba kimyufu naye nga bakikola mu obutto, ki kiba nga eky'entu..kifaanana ng'entungo.

Enjuki ziva gye zivudde ne zireeta omubisi ne ziguteeka mmuzinga gyazo ne tusobola okuziggya omubisi gwazo gwe tunywa.

Enjuki zivudde gye ziva okusaka mu bimuli, mu buli kimu kyonna. Zizze zikuŋŋaanye wano we zikuŋŋaanira okuwummulira ku mizinga gyazo.

Ezzike ligalamidde mu bimuli wano, mu kisiko kyalyo liwummuddeko liri mu kwerowooza, tewali alikanga.

Omusajja wuuno ali mu bantu bangi wano naye eggaali asibyeko agisindika busindisi, ali mu kisaati kya kitakataka.

Omusuubuzi w'amatooke awalula eggaali n'enkota z'amatooke nga nnyingi nnyo. Ayambadde akakooti ka ka kyenvu.

Ssaabasajja Kabaka ali ne Katikkiro, bali wamu n'omusirikale n'omuggalaggala we.

Ezzike litunuulira lirina kye liraba. Era abalambuzi bwe baba bagenzeeyo okulirambula balisanga lyekukumye eyo mu kibira kyalyo.

Abaana bali mu ngoye z'essomero, balembeka amazzi mu ngalo nga bwe baganywa. Bali mu biteeteeyi bimyufu n'essaati mmyufu, empale za... za bbululu.

Omuzungu ali ku lubalama lw'ennyanja ali mu kulengera bw'ayagala okusuula eddobo asobole okutegayo okulobayo ebyennyanja ekyennyanja.

Amayumba gali ku lubalama lw'ennyanja. Amaato mangi nnyo agagobye ettale.

Lino kibumbiro, muno mu kibumbiro omusajja ali mu kubumba ensumbi; gy'akutte agimaliriza, amaze n'oggiteekako emigo.

Kino ekibuga kyetooloddwa ensozi n'amayumba agali agakiri okumpi enguudo zi ezigendayo za ttàka.

Wano tuli mu kyalo ddala kubanga waliwo enku, we batundira enku, wali baanise engoye, engoye zirimu amabala era ennyumba baasimba bulungi nnyo ekibira ekiri awo n'oluggya lugazi.

Enjuki nnyingi nnyo nnyo nnyo nnyo, zikuŋŋaanye nga ziteeka omubisi gwazo mu mu bugundi mwe ziteekwa okugira, mu muzinga gyazo.

Wano y'ensi yaffe ey'omwetooloolo. Omwetooloolo gwaffe guno guli wali e Nkozi.

Ono omwami ali mu kibumbiro abumba nsuwa era wano ali mu kubumba. Akutte ensuwa ye gy'abumba.

Omu omu omulenzi ali mu kusamba mupiira ng'ayambadde sitookingisi empanvu umm eza mu mmyufu n'empale emmyufu n'essaati enzirugavu waggulu.